Deftere pucaraen ɗo naftira, mallum en ɗo huditra, waɗoɓe bincike ɗo janga, ɓeɗo sigani ha sudu jangirde wiyetende labrari, marɗo haje pat ɗo hosa janga lora lorna.

get be do mabbira sare no fauna yonde tabbaji nasata hallube na sata be do mabbira babe kude be do mabbira makaranta be do mabbira asibiti bedo maɓbira

Goɗɗo ɗo va''i maacin, vaawi buhu, o ɗo dari o soodan nyebbam, haa bulak maaket. Jarkaaji ɗiɗi ɗo haa leddi, haa sera laawol.

Depte pukara'en ɗo naftira mallum en ɗo naftira waɗo ɓe bincike ɗo naftira ɓeɗo siga ɗum ha sudu jangirde wi'ete ndu labrari kala momari haje pat ɗo hosa naftira lora lorna ha woni.

Pukaraawon tato, janngooɓe likitaaku, ɓe ɗo dari, ɓe hoosi hooto, mo won caka ɗo mari daarooɗe gite, o ɗo ɓili hunde godugo ɓandu haa ɓaawo maɓɓe woodi peepa yel ɗo takki haa leggal ɗo fulaawaaji.

Ɓedo sili turmiji hashago gam rewɓe wara soda, mo mari haje fuu wara soda no ɓe siliri ɗo holla ɗum je shoggu on

Bol Hite, ɓeɗo Naftira Be man ɓe Haskira Sudu, ɓe Naftira beman ɓe Haskira Makaranta, ɓe ɗo Haskira be mai Jlurɗe, ha Coci, nden ndenbo ɓe Naftira bemai ɓe Haskira dow Labini Banni.

Fesbuk wato dal dal hautata zumunci, ɗo hauta himɓe ɗo so ɓira be himɓe, himɓe ɗo warta derɗiraɓe, aɗolara habaru, ɗo wadda habaru, ɗo wadda ko doggakata halesdi.

Gidan sama do mari chuɗi ɗo enɗa babal, ɗo fauna wuro, windoji man glas, ɓe ɗo takki hotoji hotoji, ɓeɗo naftira windi bindi ha dou, ɗon fulawa ha les ɗon intelogin.

Toggoyel surbayel, fawnira, suurira, yaha lamar, wancira be man, ɓe ɗo hoi hoto mai, ha dow darduuma boɗeejum.

Flower, ɗo wo'tina saare, hatta sudu ɗo wo'tina, ɓe ɗo siga ɗum haa hotel ji, haa makaranta, ha julurɗe.

Korowal ɓedo wala do mai, ɓedo joda do mai siuta, ɓedo jo’ina ɗum ha sudu, ɗo fauna sudu, ɓeɗo joina ɗum ha hotel, ɓedo joina ɗum hababe kude, ɓedo joina dum hababal office.

Laɓi, ɓeɗo siga ha kiccin, ɓeɗo siga ha mayanka, ɓeɗo hirsa dabbaji, ɓeɗo taah dabbaji, ɓeɗo seka yadi, ɓeɗo sigaa ha ofis.

Korowal be do wada dum be katako be kushin. Bedo joda do man, siuta do man, wala do man do fauna sudu ha bawo man wodi mahol blog be windo boko boko.

Nyebbe, ɗo ɓedda iyam, ɗo harna, ɗo mari amfaani soosay, mawɗo bee famaro pat ɗo nyaama nyebbe. Ɓe ɗo waɗi nyebbe man on haa nder Pilelwa mannga ndanewa.

Leeso ɗo fawna suudu, ɗo wo’itina suudu, ɓe ɗo waala dow man, ɓe ɗo siwta dow man, jooɗa, ɓe ɗo siga ɗum haa hootelji, ɓe ɗo siga ɗum haa saare hoɓɓe.

Ɗan siyaasajo Naajeeriya, ɗon toggol ndiyam zargiina, e nanta bature, waɗi kare Cot, ɓeɗo dari haa dow kapet ɓokko - ɓokko, tuutawal Naajeeriya ɗo vangi.

Babal siutare e nanta nyamuki do nyama tonton be do joda siuta be do yara be do yida be sobirabe bedo jdon labule ɗon fitilla.

Saare be get, kolta ,goɗɗo be amalanke mum, leɗɗe, polwaya.

Agogo ɓe ɗo habba ha jungo ɓe ɗo faunira ɓe ɗo lara wakkati be majum ɓiɗɗo debbo do wata ɓiɗɗo gorko do wata faunira yilira.

korowal ɓe ɗo fi’a ɗum ɓe katako ɓe ɗo joɗa ɗou man siuta ɗo mai ɗo fauna suɗu ,korowal man ɗiyam ɓulu ɗon filo ɗiɗi ha ɗou man ha ɓawo man woɗi katako ji.

Adeptor: Ɗo huwa be yite, ɓeɗo chaja waya, ɓedo hauta tivi, vidio, ɓeɗo siga ha sare, ɓeɗo siga ha office, ɓeɗo siga ha babal makaranta ngam nafturki be maki.

Ballo refiri ɗo ɓamti tuta’el mako. Wodi ta waga himɓe ɗo jooɗi hebbini ɗo lara pijirle. Goɗɗo fere ɗo wara do ballo refiri be doggudu, o ɗo sika, o ɗo jala.

lekki don nyauda bandu, goddo do heba dama, hefta hak kilo mako, heba nan ga ko huwa gam kanjum on lekki man.

Mab ɗo tinɗina lesɗe lesɗe ɗuniyaru ha woni. Ɗo holla tapaje heɗi woniri. Ɗo holla ha mayo woniri. Ɗo holla ha leɗɗe woniri. Laabi, ci’e.

Gate ɗo mabɓa sare ɗo bo'itina nyonde dabbaji nastata, ɓe ɗo maɓɓira luɓe be mai dabbaji watta ɓarna, ha nyonde gate wodi flooryel daidai gene fuɗɗi fuɗugo seɗɗa seɗɗa.

fulaawa ɗo wo'itina saare mara daraja mara gite. Ɓe ɗo aawa fulaawa haa makaranta, ɓe ɗo aawa fulaawa haa hotel, ɓe ɗo aawa fulaawa haa janngirɗe babal janngirɗe.

Booro ɓiɗɗo debbo, ɗo fawnira, ɗo fottina mo, ɗo yaha lamar be maajum, waɗa tarkaceeji mum, ceede, waya, dilla lamar.

Pukaraɓe ɓeɗo joɗi ha sudu jangirde janga ha computaji maɓɓe ɓe wadi unifon ɓe fu.

Inji, ɗo dirɓa biriji, ɗo nama attaarugu, tattaase, tumatur, gauri butaali, yaɗiri. Ɓeɗo siga ɗum haa saare, ɓeɗo siga ɗum haa lumo, ɓeɗo siga ɗum haa shaago.

Fandu ndiyam andira yam be buta ɓeɗo waɗa ndiyam pewɗum, ɓeɗo waɗa ndiyam gulɗum, ɓeɗo naftira hasare, ɓeɗo naftira ha julurɗe hala nanguki.

Firij ɗo huwa be yite ɓe ɗo siga dum ha sare, wata ndiyam, wata yamdu e kosam e kusel ɓe ɗo siga ɗum ha asibiti ɓedo wata bate haton ɓe ɗo siga ha luɓe ɓe sora ndiyam pewɗam.

Goɗɗo ɗo dari nder julurde oɗo wada nasiha oɗo jogi matotiral himɓe do mofti do hedita ha nder julurde man wadi pila wodi esi ɓe ɗo penti julurde man ndiyam koi.

Makaranta ɗo mari aji ɗuɗɗum, dow be les. Haa les woodi aji tati, haa dow woodi aji tati. Kwaano maɲga girin, dammuɗe girin, jamɗe aatirta bikkoi taa do’a girin.

Kayan guari wato ayaba, lemu, karas, be citta’afo, ɓe ɗon nyama ɗum, ɓeɗo waɗa jus, ɓeɗo wadare leiki nafa ɓandu, ɗo ɓedda ndiyam sossai.

Diresin miro, ɓe ɗo sila hunde paune, ɓe do lara hoore maɓɓe, ɓe ɗo lara woodi to a ɓorni toggowol fottine maana ko fottinai ma pat a wawan a laara ha nder ndarooɗe mai, nden den bo ɗo wo’itina suudu sosai.

Ginan Sama nde timminai ɗo joga shuɗi we’enɗa Babal, ɗo fauna wuro. Ɓeɗo ɗisi Katakoji ngam hala huwugo. Yasi man mahol bulok'on.

Derke’en ɗiɗo, ɓe hoosi hoto haa yonde lamɗo. Goto ɗo waɗi limsa ndiyam dule, goto bo waɗi limse ɓokko-ɓokko, ɗo waɗi agogo, ɗo seyi.

Flawa, ɗo vo'itina wuro, ɓe sigan ɗum haa ofis, ɓe siga ha caka laabi, dat is caka striit lait, ɓe siga flower ɗo vo'itina sosai. Jotta haka ma ɗo jooɗi on, ko kuma ummi on haa les striit lait fere ha sera lawol.

Compyuta ɗo huwira be yitee ɗo joga hunde ɗuɗɗum, ɗo huwa hunde fere fere, ɓeɗo siga ɗi ha ba be kuɗe, pucaraen ɗo naftira, mallum en ɗo naftira waɗo ɓe bincike ɗo naftira, ɓeɗo sora ɗum ha lumo.

Sain bot ɗo famtina, ɗo jangina, ɗo tindi na laɓi, ɗo limta ko shago mari, asibiti, makaranta, babe kuɗe ha les man. Wodi shago ɗo ati be kowagol njamde

Synbot ɗum hunde on jei tindinore, yeccan goɗɗo dume on be ɗume be ɗume be ɗume on woni ha hander majum na be vonnugo wakkati ba. Andan ko koɗo on to wari heftan ha babaal woni. yi 'yan tan ɗo vindi wala seito emi,. Andan tan ko woni nder mai gabadaya ko hotel ko magaranta konde fere.

Gete ɗo maɓɓa sare ɗo wo’itina yonde dabbaji nasata himɓɓe mere nasata, penti woɗi don bak waya ha ɗo man wodi kemera larugo himɓɓe ha dou wietenga cctb ɗo taki ha mahol.

Urdi ɓe ɗo fownira be maajum, ɗo urna, mawɓe ɗo waata, ƴan siyaasa'en ɗo waata, pamaron ɗo waata, pukaraaɓe ɗo waata, ngam haala nastugo nder ummatoore taa hacca.

Korowal ɓe ɗo jooɗa haa dow mai siwta. Ɓe ɗo jooɗa nyaama, ɓe ɗo naftira bee mai fawnira paalo, babal oofis, ɓe ɗo siga haa makaranta fuu.

Derkejo haa babal pijirle bol o ɗo lati bol woodi mo woni baawo maako be toggwol zargina geene man fuɗɗi yoorugo ɓe ɗo fija ɓe ɗo jartina ɓanndu

Get ɓeɗo maɓɓa sare ɓe mai, vo'itina yonɗe ɓeɗo maɓɓa julurɗe, ɓeɗo maɓɓa Hai kaileji, ɓeɗo maɓɓa hoteils ngam ta ɗaɓɓaji nasta, ta himɓe halluɓe nastam

Paɗe owotina cosɗe, yaɓata gie a yabata lofu bel habba alado faunira be majum, ɓeɗo nasira himɓe be majum.

Tutawal lesdi ɗo mari daraja ɓe ɗo teddina ɗum, ɓe ɗo tigga haa kala embassy fuu ngam haala ɓiɓɓe lesdi man to do mari haaje a haɗataa ɓe yahugo ton, to a yahan lesdi man maa haa toton a yahata a ta'a visa

Ɗan siyasajo o waɗi toggore danejum hufneere boɗeejum enanta agogo. Odo hokkka debbo ɗereyel debbo man o wadi gele bodejum be toggore zargina.

Gomnajo jaha Kano, oɗo waɗi finere boɗejum, limse daneejum, oɗo ɓorni parmala ɓokko ɓokko enanta bature ha sera maako ɗo ɓorni parmala ɓokko ɓokko be limse zargina, ɓe ɗo jooɗi ɓe ɗo moosa be dogari en maako.

Firiic kare yiite, ɓe ɗo siga haa saare, ɗo naftira be may waɗa, kusel, nyamdu, njaram, siga haa ofis, siga haa makaranta, siga haa asibiti, haala waɗugo baate.

Ci'e bukkaji, ɓe ɗo joɗa der mai, wala der man, nda tapaje bo, nda leɗɗe, nda ndula, ɗum wuro on musamman, ɓe ɗo jouɗa dau mai.

Defte ɓeɗo siga ɗum ha laibrari. Pukarabe ɗo jangira, woni ɓe primari, woni ɓe scandari, woni ɓe univasiti, mallu’en ɗo naftira, waɗɗo ɓe bincike ɗon naftira.

"fulaawa"do vo’itina saare boɗɗum masin ha ofis ɓeɗo siga ha hotel fulaawa ɗo ta’i vodi ko voda nden gefe mai ɗon mahol be penti mil kolo be danejum ha yeso mai waɗi bob yite ni.

Koromje ɓeɗo joɗira siuta, ɗo wo’itina sare, ɓeɗo siga ɗum ha hotels, ɓeɗo siga ɗum ha babe kuɗe, ɓedo siga ɗum ha ofisis makaranta ngam hala nafturki.

Gravouls ɓeɗo waɗa linta be majum, ɓedo waɗa kolta be majum, ɓedo waɗa gada be mai, ɓeɗo waɗa colverti be mai, to, den den ɓe rufi ɗum ha yasso’on on complited bildin fere on, nda matakala, nda sura mai ha ɓawo.

Mooftorde sakiraaɓe, ɓe waɗi juulurde ngam dewal, mi ɗo laara ɗo vinndi innde maajum ha dow, ɗon "laspiika" ha dow. Ndennden himɓe feere-feere ɗo mofti ngam reena ɓe juula sankita.

Tasaje ɓe ɗo sila ha kiccin, ɓe ɗo wata nyamɗu ɗo wulna nyiri ,ɓe ɗo geɗe nyamɗu be mai ɓe ɗo hokka hoɓɓe nyamɗu ha ɗer majum gam ɓamtuki daraja maɓɓe.

Debbojo ɗo fauni be toggore juɗɗum ɓoɗejum. Oɗo waɗi gele danejum e'toɓɓe toɓɓe boɗejum. Oɗo jogi boro, ha ɓawo mako wodi pilastik cheya bulu, ɓedo ɓili darduma boɗeji.

Deftere pukara'en, mallum'en, waɗoɓe bincike pat ɗon naftira be maare, ɓeɗon siga nde ha suuɗi jangirde wi'etende laiburari, kala mo mari haaje jangugo pat yaha ohoosa o janga, yaha lorna haa tawinde.

Fulawa vo'itina sare do fauna yonɗe ɓe tigga ɗum ha makaranta be tigga ha baɓe kude be tigga ɗum ha asibiti ngam ɗo nyauda gite voɗa.

Njarete ɗam ɓe ɗo sora ɗum ha shaago ɗam ɗo mari amfaani ha ɓandu sosai ɓeddan gas, ɓeddan kuzari ɗo mari ɗanɗano ha hunduko, ɓe ɗo naftira be mai ha buki ɓe ɗo naftira ha ofisis, ɓe ɗo naftira ha sukuls ngam ɓe hokka ɓukkon ballinde ko kuma ɓe hokka ɓukkon chahu be majum.

Ummatore roɓe e worɓe, ɗo mofti babal siyasa, jagorɗo maɓɓe ɗo turi yewta be debbo woɓɓ fere ɗo waɗi fes mak, ha ɓawo mai wodi danki maunde.

Sakiraaɓe ɗiɗo ɓe dari ɓe hoo’i hooto, ɓe ɗo waati toggi daneeji. Gooto ɗo waati agoogo ha ɓaawo maɓɓe woodi ɗummaatoore, woodi ci’ee, woodi leɗɗe.

Jaque bedo bamsira mota peter bedo bamfira mota manga bedo shiga habbud mota gam hala nafturki bedo joina dum haba be kude bedo joina dum haba be hotels hala to jippi lesmota hiemt ta.

Deptere ɓe ɗo sora ha lumo, pucara'en ɗo naftira, mallu'en ɗo naftira, waɗɗobe bincike ɗo naftira, ɓe ɗo siga ha sudu jangirɗe wi'etinde labirari mo mari haaje pat naftira.

Biskut kuje nyamugo on je ɓe sigata ha shago, ɗo usta velo, ɓeɗo sekira ɓukkon be majum, ɓeɗo hokka ɓukkon yaha da makaranta be majum, mauɓe fu do nyama, mo mari haje pat sodan biskut ha shago ngam ɗo mari amfani.

Kare kicchin hautande be plate be sosa be kofi be lanyirgal ɓedo siliɗum ha babal handi joda ɓeɗo naftira be plate wada nyamdu ɓeɗo naftira be sosa waɗa hako ɓeɗo naftira kofi wada ti ko gaari nden ɓeɗo lawira be lanyirgal bo nyiiri.

Fulawa ɗo vo'itana sare. ɗo vo'itina yonɗe. Be tigaɗi ha maranta, be tigaɗi ha babe kuɗe, be tigaɗi ha hotel. Ngam heba burga himbe hoosa gite.

President Tinibu o ɗo joɗi ha ofis mako be nanta mukarraba mako woɓɓe fere waɗɗini mo ziyara. O ɗo huwa kuɗe mako heɓa no lesdi yehira yeso. President Tinibu ardiɗo on ha lesdi Nijeria.

Baɓal vijirle ɓedo diwa ton ɓedo dogga ton ɓedo sangita bandu haton, ɓedo ati be koagol don Ac je don shago sorugo nyamdu ha totton.

sare timmi naki, be mahi dum be blok, be hippaki, wala windo, wala dammude, yeso mai bo, wodi gravel do rufi ha leddi, wodi bloks do sankiti ni.

Pii`opi, ɗo usta gulɗum, ɗo usta peewal, ɗo vo`itina suudu, ɓe wanni ɗum dizaayin kalakala, mahol maajum be ɗo waɗi ɗum sikriidin, ɗo vo’itina, ɗon ɓoggol hiite vurti haa caka pii`opi man.

Ketil ɓeɗo dollira ndiyam gulɗam, ɓeɗo harnir gari be majum, ɓeɗo hawtaɗum behite on huwata, wala wonna wakkati sam derminti ɗiɗi adolle ndiyam ma siga ɗum ha kicin.

Get ɓe maɓɓira sare be mai ɓe faunira yonɗe ɗaɓɓaji nassata balejum ɓe penti ga mahol mai buluk ha nder sare mai woɗi giɗan sama ha yasi mai woɗi fulo sedda e'nanta gene ha sera.

Mayo, ɓeɗo nanga liɗɗi ha nder himbe do yara ndiyam man bikkon do yiwa don gene fuddi fudugo ha nder ha bawo mayo man wodi dabbaji do dura wodi ledde ledde do wadda daudi do bokka hendu.

yogot, bido sora dum ha supa maket, domari nda kam, maube do yar, bikkon do yara do bedda i'am, be yaara dum ha mitin, bedo yara dum ha skuls ,skuls.

Nyaamdu ɗo haarna, ɗo itta weelo. Ɓe ɗo hokka sadaka bee maajum. Haa sera man boo ɗon koofi emti walaa koo ɗume haa nder maajum say cookali.

Derke’en jego ɗo hauti hore ɓe hosi hoto, ɓiɗo waɗi toggi kala gotel, sock ko moi be jemum, ɓe ɗo dari ha yeso sudu ɗum tabrawal bee dammugal penti ɓokko-ɓokko, haɓe dari man gene ɗo fuɗi seɗɗa seɗɗa.

Fulawa, ɓeɗo awa ɗum ha sare hala faune ɓeɗo wo’itina yonde be majum ɓeɗo wo’itina laabi be majum ɗo farta boɗɗe ɗo hokka kenel pewɗum ɗo fewna sare.

hundeeji ɓe sigata haa kicin keenan ɗon konndo ɗon flags to kuula fewnan diyam to ndiyam pewɗam on ɓeddan fewnugo to nyamdu gulɗum on bo beddam wulnugo, flags ɓe ɗo waɗa diyam haa nder maajun ɓe ɗo waɗa gaari haa nder maajum, konndo ton yiri timmi ɓe yaaran fattude ɓe ɗo waɗa dum haa nder konndo boo yaara.

Koromje ɓeɗo joɗa ɗo mai siwta, ɗo voiti na sudu, ɓeɗo siga ha hotelji, ɗo haska ɓeɗo siga ha babe kude ɓeɗo siga ha ofice makaranta.

Pensil be sisos be defte be kilips. Kan jo onni hauti joɗi ɗow tebur ɗo. Ɗenɗe mi ɗo lara shafinal beɗo lara sera kebot.

Agoogo, ɓe ɗo habɓa haa juude, ɓe ɗo fawnira be ɗo yaada lamar, ɓe ɗo laara wakkati. Nde- den biɗɗo debbo debbo ko gorko ɗo wata ɗum ɓe hoo`i agoogo man haa ɗow kaapetwa milik kolo.

Korwal ɓe ɗo joɗa dou mai siuta, ɗo wo’itina pallo, ɓe ɗo siga ha ofis ɗo wo’itin ofis fauna ofis, ɓe ɗo siga bo ha ofis ha makaranta, wo’itina makarant ofis majum.

Giɗan sama, ɓe enɗa ɓaɓal, ɗo vo'itina wuro, ɗo joga cuɗi. Ɓeɗo fi intalos ha nɗer sare man. Ha ɓawo to woɗi konɗo rufugo mburi.

Ɓuulol nge'ngal ɗo famtina, ɗo tindina, ɗo yecca, ɗo jangina ko chago mari, ko supermarket mari. Makaranta ko janginta

Laɓe ɓe ɗo naftira be may, ɓe hirsa dabbaaji, ɓe hutta dabbaaji, ɓe ta’a leemu, ɓe ta’a furus, kala furus pat ɓe naftira be maajum, nden ɓe ɗo naftira be laɓi, ɓe hirsa gortoɗe.

Deftere ɓeɗo siga ha julurde, pukara en ɗo naftira, mallum en ɗo naftira, woɗo ɓe bin chike ɗo naftira, ɓeɗo siga ha sudu jangirde we'etende laibirary kala mo mari haje nafturgo fu hosa naftira siga.

Get be maɓɓira sare. Ɗabbaji nasata. Ɗo fauna sare. Himbe meri nasata. Be maɓɓira julurɗe. Be maɓɓira makaranta. Ha ƴonɗe sare mai woɗi mashin ɗo ɗari we'etega roba roba. Ɗon jamɗe hite ha ɗow mahol.

Alluha talla andirama signboard: Ɗo jangina, ɗo tindina, ɗo fernda, ɗo holla ummatore ko babal mai mari ko bin babal mai sorata

bilbod wato alluwangengal ɗo famtina ɗo jangina ɗo tindina ɗo holla shago mari company e nanta asbiti ɗon le ɗe hado awi hasara labi mota jerusala.

Koofi ɓe ɗo naftira ha saare, ɓe waɗa ndiyam, gaari, tii, ɓe siga ɗum ha "oofisis", ɓe siga ɗum ha "hootel-hootel", ngam huuɓki haajeeji maɓɓe.

Korwal ɓe ɗo fiya ɗum be katako ɓe joda dou man siuta jeri filoji tatto, senta tebul ɗo jo'ina nyamdu njaram ɗo siga fulawa gam hala pawne, don tiles haa sudu man.

Jarida ɗo njangina, ɗo fernda, ɗo hokka habaru, ɓe ɗo shigaɗum ha sudu njangirde viyetede laibrary, kala moyiɗi andugo ko doggata ha lesdi pat yahan hosa njanga lora lornade.

Ged ɗo maɓɓa sare, ɗo fauna yonde be penti ged may danejum, sara fare mai bo hippi be kwano boɗejum, ɗon intaloks ha dammugal ged man, e nanta jamɗe jamɗe hasera man.

Ɓe ɗo fauni Sudu be P.o.p, P.o.p ɗo feuna Sudu ɗo fauna Sudu.ɗo usta holo iyende be ɗon Penti dou ndiyam koi, Lesmai ndiyam dodɗe. Ɓeɗo ve’iti tayels ha falo man, nden nden wodi Katifa ɗo ve’eti e nanta Korowal.

Fulawa on ɗo voitina sare, ɗo voitina gite. ko irinto a jangi a jangi a somi to a wari a lari girin mai chikenan gite ma wodi tan. Ɓe ɗo awadum ha hotel, hamakaranta, ha sare.

Madi timminai ɓeɗo waɗi penti ɓe kunni pitilla eɗo penti mahiyi re waɗa intalogin ɓeɗo tiggi fulawaji ɓeɗo fauni ɗum be jamɗe.

Sakiraaɓe ɗo waɗi limse mborori, ɗo holla al'aada Fulɓe, ɗo holla ɗo darijina al'aada Fulɓe. Ndennden bo ɗo holla martaba Fulɓe, haa duuniyaaru fu. Fulɓe ɗo mari ampaani, to a laari ɗooni, a anndi Fulɓe on, naa sooto ɓe yecci ma ba.

Defte ɗo jangira be majum, ɗo tafsira hajulurɗe be majum, pukara’en ɗo jangira be majum, ɓeɗo siga ha sudu jangirde we'etendu liburari mo mari haje pot hosa janga.

Defte: Pukaraɓe ɗo naftira, mallu'en ɗo naftira, waɗoɓe bincike ɗo naftira, ɓeɗo siga ɗum ha sudu jangirde wietende labirari kala mo mari haaje pat hosa naftira nden nden lora lorna ha tawi.

kulaje, ɓedo waɗa nyamdu ha nder mai, do fewna nɗiyam, do wulna nɗiyam, do wulna nyamdu, ɓedo waɗira no naftira ha buki.

Fulawar ɗo vo'itina sare, feuna, hokka kinel belgel, ɓe ɗo tigga ɗum ha hotel, ha makaranta ji, ha babe kuɗe hala feuna.

Gas kuka, beɗo jo'ina ɗum hakicin ɓeɗo defa payanɗe na'i atake, ɓeɗo wula kusel, ɓeɗo wula buroodi, beɗo hauta ɗum be yite, beɗo hauta ɗum be gas.

Korowal ɓeɗo siga ɗum ha palo, yimɓe ɗo dow mai siuta, ɗofu ɗo vo’itina sudu, ɗo vo’itina restoran, ko kuma ɗo vo’itina hotels be ko nandi be majum.

Labi motaji ɗo tokka labi, to labi ɓoɗɗum ɗo usta accident, ɗo voiti na wuro, konandi be majum, ha dou labi mai motaji ɗo sarbiti berekete to a waɗiri ni ɗon flyoba pat ɗo voiti na wuro sosai.

Areʼ ho'ugo pasinja ɗo ɓofta mauɓe, ɓukkoi, kare diga fattude yaha fattude ngam huɓugo haaje ko kuma humtugo hajeji maɓɓe.

Surbaen jenayi ɓedo sendi ɗiɗo tato nayo woɓɓe ɓedo wadi uniform woɓɓe do wadi toggi sare ɓedo wadi uniform be toggi sare ,mota do wara haɓawo mabɓe kekenapeb be ɗo sera ɗatal.

Get. Ɗo wo'tina saare, ɗum paune on, ɗo aata dabbaji nastata, himɓe banja nastatako. Ɓe ɗo haɓala ɗum haa kowaagol makarantaaji, haikaleeji, julurɗe.

Saare, tabrawal ɗo maɓɓiti, jaamu saare ɗo dari, penti wonnde kala ɗiɗi, wodi windoji haa yasi guda ɗiɗi, gotel burɗe-burɗe ɗon dakali haa saare man, ɗon lambatu haa yonde maajum.

Lenguru matotiral ɓe ɗo yona goɗɗo no dayiri fu, be no ɓadirifu, ɓeɗo vindina goɗɗo patakiwol, ɗo wadda habaru, ɗo wadda cede, ɓeɗo joini ɗum ha dou tiles, ha sera man wodi mbedu.

Deftere pukara en ɗo naftira, mallum en ɗon naftira, waɗoɓe binchike ɗon naftira, ɓeɗo siga ɗum ha sudu jangirde wi'ete dei laibirari mo mari haje pat hosa naftira lora lorna de ha tawi.

Pukara'en ɗiɗi ɓeɗo dari ha yeso alluha binduki bedo ekita no be vindirta. Ɓedo wati uniform sei goto do nangi jungo goto.

Hooto ƴan siyaasa en on ɓe penti bee Penti, ɓe zaani ɓe haa mahol, ɗum jami'ya APC haa lesdi Safi, Tattarawa Wot, ɓe dari siyaasa on ngam ɓe daɓɓita kuriya ummaatoore.

Debbo ɗo vaawi ɓingel mum, ɗo vakki booro daneejum. Oɗo waɗi toggowol jungol boɗejum, be ndiƴam goro. Oɗo dilla haa sera laawol, hakkilo maako ɗo yi'a heedi lambatu nii.

Sare gidansama nde timminaka ɓe pentai windoji ɗon kata kuje dodari do mai kwano bo balejum.

Tutawol lesdi ɗo mari daraja ɓeɗo tigga ha lesɗe duniyaru, ha majalisan ɗinkin duniya, ha makaranta, ha babe kuɗe, ha asibiti, ha koo toi, kala ha babal manga pat ɓeɗo tigga tutawol lesdi.

Korowal ɗum pawne on, ɓe ɗo sika ɗum haa suudu. Ɓe ɗo sika ɗum haa oofis ,ɓe ɗo ɗaɓitira ceede be may, ɓe ɗo fawna saare, to goɗɗo somi waawan jooɗa dow may siwta.

Korowal ɓeɗo jooɗa ɗou man be siuta, ɓe ɗo wala ɗow man, ɓe ɗo siga ɗum ha ɓaɓal kuɗe, ha hotel. Ɗo vo’’itina suɗu, ɗo vo’itina palo. Ha senta tebul ɓo, ɓe ɗo siga nyamɗu, jaram, pulawa.

Derkejo ɗo fija bol juɗe oɗo ɓamti kosngal gotel ha dou waɗi toggore be salla mako ɓalejum babal o fijata mai ɗo zani danejum be ndiyam doɗɗe ɓawo mai bo giras capet on andira be gene ɓokko ɓokko.

Mota Maapindire: Ɗo ada pukaraɓe, mallu'en, e'nanta himɓe wuro diga fattude yahango fattude ngam huɓanki hajeji maɓɓe.

Gene, na'i ɗo nyama, bali ɗo nyama, ɓeɗo waɗira lekki be mai, ɓe ɗo ddolla ti be majum.

Wooma e ɗo waɗa nyamdu has nder, ɗo joga Gulɗum, koofi ɓeɗo waɗa ti, gaari, ndiyam, servis pun ɓeɗon nokkira nyamdu be maajum.

Fulawa: Ɓeɗo tigga ha sare ngam fauna sare, yonde, ɓeɗo tigga ɗum ha ɗatal fauna lawol, ɓeɗo tigga ɗum makaranta fauna makaranta, ɓeɗo tigga ɗum ha asibiti nyaunda gite, ɓeɗo tigga ɗum ha babe kuɗe vo'itina babal.

Boro, ɓiɗdo debbo ɗo somira be boro, waɗa chede mun ha nder ma jum, be nanta tarkace mako ha nder majum, ɓe ɗo sili ɗum ha lumo.

Unordu enanta gafurgal, kare gargajiya ɗo sega ha sare unira daddawa, gauri, butali, biriji, ha ɓawo mai wodi lanyirdi.

Get ɓedo mabɓira sare, ɗohada dabbaji nastugo do fauna yonde, ɓedo naftira ha makaranta haɓaɓe kude ɓedo mabbira julurde haikaleji.

Flawer do wo'itina gitte, babal, makarant,a ofise, lumo, asibiti pat bedo wada flawer.

Deftere ɓe ɗo jangira be majum pukara'en ɗo jangira, mallu'en ɗo hutindira be majum, waɗowo bincike ɗo jangira be majum. Ɓe ɗo siga nde ha sudu jangirde vi'eteɗee laibrari mo yiɗi jangugo pat hosa janga, lora lorna ɗe.

Get maɓɓa sare, ɗo wo'itina yonde, dabbaji nasata, penti maadi sare man milik kolo bei danejum nden den ɗon bop hite ɗidi ha kombi get mai ɓe waɗi fulo seɗɗa mota nassira wala damuwa.

Goldin mun be do sora hashago be do nyamadum, bedo somna yara dojoga redu do voina bandu dobedda sembe bedo hokka bukkon.

Fukaraaɓe ɗo mobti ha daldal pijirde, be niyya waɗugo maacin. Ha ɓaawo maɓɓe woodi gidan sama, be A.C ji ɗo takki, kwaano mai ɗum ɓokko-ɓokko.

Flowar ɗo voitina sare, ɗo vo’itina hotels, macaranta ɓe ɗo tiga ɓe wada ɗum ha ofise, denne haserama wodi lambatu manga mahol mai do be jamɗe.

Fulawa ɗo voiti na sare, makaranta, babe kuɗe, hattah hotels pat ɓeɗo awa fulawa ngan wo’itina ɗum.

Ɓiɗɗo debbo ɗo sanchi gasa mako vo’iti ni haɓɓi be ribom, hasera mako wodi katifa ɗo we’iti be zanin gado, ni computer lab ɗo joɗi ha totton.

Gidan sama ɗum timmi nai, ɗo joga cuɗi, ɗo enɗa babal, ɗo fauna wuro, ɓe ɗo darni leɗɗe hala Hu wuki ɗon windoji glasis daldal babal mai ɗum leddi on.

Ɗeftere alkur'an. Ɗeftere maunɗe. Beɗo janga ɗe. Beeɗo tafsira maana mai. beɗo siga ha julurɗe. kala julɗo fu ɗo janga ɗum. Be ɗo sigi. Be ho'i hoto mai ha dow kapelwa boɗeejum.

Pilate: Ɓeɗo waɗa nyamdu ha nder, ɓeɗo taita furud ha dow mai, ɓeɗo sila ha kicin, pusata be lau, ɗo joga gulɗum.

Hosterrum. ondowala haton ton, bedo jangato ton, bedo nyama toton, bedo siuta toton, edo we'eti lesoro gam be siuta on to be somi, jammama be do umma be janga.

Tabrawal bedo mabbira sare be majum. kanderu, shiraka, suka fare, dohada dabbaji nastugo. do hada hallube nastugo. ɓeɗo naftiraa be mai ha makaranta mabbe kude.

"Sare nde timminai" ɓe mahiɗum be boloks dammude windo boloks fere ɗo mofti on leddi boloks ɗo sankiti ha dammugal mai

Sare ɓeɗon waala nder mai, ɓeɗon hokka yimɓe haya, ɓeɗon wartiraɗum restoran , ɓeɗon wartiraɗum hotel, nden Nden ɗon get saare mai ɗon bo bak waya.

Get ɓe ɗo mabɓira sare ɗo fauna yonde daɓɓaji nasata, ɓe maɓɓira makaranta, babe kuɗe, haikaleji, yonde sare mai plasta ɓe waɗi ɗon gene fuɗdi fuɗugo.

Paɗe ɓeɗo faɗaɗum yaɓata ge'e, wulata nange, koste vonnata ha lope. Nden ɓeɗo sora ha lumo. Ɗon paɗe kala boɗejum ɓokko-ɓokko, ndiyam dodɗe.

Deftare pucaraɓe ɗo naftira, mallum en ɗo hutinira, waɗoɓe bincike ɗo larta, ɓe sigi nde ha sudu jangirde wetendu library, ɗe sikadum ha ofice, mo mari haje pat hos naftira lora lorna nde.

Sare wo’itininga ɓe fauni ɗum be fulawa be penti, yeso sare mai daldal sare mai ɗon interlok windoji mai gilasis on.

Deftere fukaraɓe ɗo jangira, mallu en ɗo huditira, ɓe ɗo siga ha sudu jangirde weteɗe laibrari, mo mari haje fu wara hosa janga nden, ɓe ɗo jera ɗum ha shelif, ɓe ɗo siga ha ofisis.

Derken do fija bol ha babal mbulmbula, ɓeɗo dogga jartina ɓandu diwa, sakirabe bo ɗo joɗi yi'abe hadow korom je daneji daneji andireɗum be plastic.

Pop ɓe ɗo faunira suɗu ɓe majum, ɗo usta holo nanga pewol ,ɓe waɗaɗi ha ci’e ɓaɓe kuɗe makaranta ofisis.

Surbayel ɗo wati toggore, ɗo jogi boro ɓalejum benanta waya be paɗe, ɓe fawnira be majum ɓeɗo burga sosai ɓeɗo dasa hakkiloji.

Lekki gargajiya. Ɓe ɗo sora ɗum ha lumo. Ɓe ɗo senɗi ɗum kashi kashi. Kala je ayi ha ɗo pat ɗo ɗo mari amfani, ɗo yauɗa. kala ko toi ɓe lakki mum. Ɗo waɗɗa ceɗe ɓo fahin.

Gas kuka ɗo naftira ɓe hite ,ɗo yawa ɗo ɗefa payanɗe 4 atake ,ɗo wula ɓroɗi kusel ɗenɗen ɓo ɓe ɗo siga ɗum ha kicin ha hotel.

Toggol jompa, ɗo su rira ɓandu, ɗo waɗa ibadaji be mai, ɗo yaha islamiya, ɗo maɓɓa ɓandu fu.

Mota lumo ɓokko ɓokko damugal ɗo mabbiti, koromje ɗiɗi ha yeeso, himɓe ɗo dari ha toni, mota fere ɗo dari ha ɓawo ma nga ɗo dari sere leggal ɗo rena passenger.

Bibbe leɗɗe anɗira be furut. Be ɗon nyama bannin. Beɗo ɗirba yara. Ɗon nyaunɗa. Ɗo beɗɗa iyam. Ɗo beɗɗa nɗiyam. Ɗo maha banɗu. be ɗo hokka shawara. Be ɗo yara.

Mogal je nyan siyasa, ɓe hauti hababal piyrowal, ɓe jagordo mabbe, ɓe hinna mo ɓe kofna mo. Ɓewadi kifineje bodeje be dogari en mako gam nanugo beldu.

Paɗe ɓeɗo faunira, ɓe yada makaranta, ɓiɓɓe roɓɓe pamaro be mauɓe ɗo wata, ɗo yada lamar yaɓa ta giy'e kusa, nage wulata yaɓa ta lofu.

Gadaji zamanu ɓiaiten de fly over wodi labi tati fere ha les, Ha caka, ha dou, kekeji napep, motaji, kekeji kosɗe pat ɗo sala ton.

Ɗeftere bukkon do jangira be mai bukarabe. Mallen ɗo naftara be mai. Woɗobe bincike ɗo naftara be majum. Ɗen gel ɗo baari ha sera mahol les mai dum folo on rofsiment.

Tire: Ɓeɗo naftira ɗum waɗa tasaje ha dou mai, ɓeɗo waɗa nyamdu, njaram, ɓeɗo siga ɗum ha kicin, ɓeɗo ɓari ɗum ha mahol. Ha les mai bo capet boɗejum. tire mai ɗo zani fulawa-fulawa.

Tattase, attarugu, tingere, baskoje pat ɓeɗo naftira ha haako, ha sare, ha babe sorugo nyamdu, ha hotels ngam nyamuki.

Tummude ɓe waata kosam haa nder ɓe ɗo silira haa suudu, ɓe silira haa babal lamar, ɓikkon pukara'en ɗo naftira fijira nden nden ɓe ɗo zaani dabbaji haa tummude mai ngam haala hollugo gargajiya ta majja.

Jog ɓeɗo waɗira ndiyam ha nder, soɓo gaari, ɓeɗo hokka jaumu sare hoɓɓe ɓe ɗo jo'ini ha dou paranti nyawa nyawa.

Tutawal lesdi ɗomari daraja ha lesdi majum, ɓeɗo tisga ɗum bo kala ha mari embasi ha lesɗe duniya fu, nde to a lari ni na sato be yacci ma ɗo ɗun lesdi kaza’on.

Goɗɗo jo ɓorni limce gargajiya ɓokko ɓokko, oɗo vaki kalangu regga holla al'ada maɓɓe, ha ɓawo mako wodi ummatore ɗo jogi tutaji lesdi.

Toggi limse juuɗɗi, ɓiɓɓe rooɓe pamarol bee mawɓe ɗo waata , fawnira, yaha lamar, yaha makaranta, yaha asbiti, ɓe ɗo juulira, ɓe ɗo yaada haykaleeji.

vejitabul oyel yebbam gumbaaru, ɓe ɗo defira be maajum, ɓe ɗo sa'ira kusel be maajum, ɓe ɗo sa'ira cimcin be maajum ndennden bo, ɓe ɗo naftira waɗa sos kaala kaala be maajum.

Lekki gargajiya himɓe ɗo yara ɗum ngam heɓa waraka, huɓa sawki, ɓe ɗo soora ɗum haa luumo, mo mari haaje pad, yahan sooda, heɓa heɓina hoore mum saukin rayuwa.

Halagare ɓe ɗo faunira be halagare, waɗira lekki, ko nandi be majum, nden nden bo ɓe ɗo sigiɗum ha nder akwtiyel mai ni.

Deftere. Pukara'en ɗo naftira be maajum, mallu'en ɗo huwutira be maajum, waɗooɓe bincike ɗo janga ɗum. Ɓe ɗo siga ni haa suudu jangirde wi'etende laybrari, mo waɗi haaje pat ɗo ya hosa janga, ɗo lorna nde.

Labol sitayel powne on, burgewa on, wanshiran ɓee maajum, dillan ha o yiɗii fuu be maajum, o yaran hendu boo haa sera hoore maako.

Defte: Mallu'en ɗo janga defte, pukaraɓe ɗo lara, marɓe bincike ɗo lara ɗo naftira be mai ndende bo ɓeɗo sora ɗum ha lumo.

Flawer. Ɓe jo'ina ha sare, ɓe jo'ina ha kuɗe, ɓe jo'ina ha makaranta, ɓeɗo siga ha sera mahi julurde, haikaleji. Ɗo fauna babal ɗo hokka babal armashi.

Debbo ɗo fauni ɗo vawi ɓingel mun toggore juɗɗum oɗo waɗi pade, ha sera mako wodi mahol penti ɓalejum be danejum.

Hukumaju hakkil noɓe nastoɓe be vurtowɓe nder lesdi, o ɗo dari be bindigaru mako, o ɗo moji yeeso mako, ɓawo mako wodi siybord hukuma maɓɓe man, ɗon tappaje don ci’e danki, danki cekke.

Fulaawa ɗo vo'itina saare, hootel, makaranta. Ɓe ɗo tigga ɗum ha makaranta, ɓe ɗo tigga ɗum ha babe, ɗo haska babe, ɓe ɗo siga ɗum ha ofis, gam haala nafturki, gam haala hoowugo, gam hoowuki, hokkugo ofis daraja.

Shago Supa Maket manga. Kala ko a andi ha Duniyaru Allah ɗo pat ko ɓe Sorata fu, ɓe ɗo Sora nder Supa Maket. himɓe ɗo yaha Soda hunde, Nyamdu na hunde nyamugo na, hunde ɓornugo na, Faɗugo na. Motaji ɗiɗi ɗo dari ha Supa Maket mai, na gidan Sama onbo.

Babe tarihi ɓeɗo ya ha lara, mabbita gite, ferna hoore. Derke'en ɗiɗi ɗo dari laara, goto do wadi finere goto ɗo dari tijja.

Tebur e'nanta diga. Ɓeɗo wasira lambatu be mai, ɓeɗo wasira ngaska, ɓeɗo donya lawol, ɓeɗo donya dotti, ɓeɗo adira jarendi, ɓeɗo mahira.

Ayaba ɓe ɗo nyaama bannin, ɓe ɗo dirba ɗum yara, ɓe ɗon mora lakki gilɗi. Ɗo feewna saare, ɗo feewna lammbu, ɓe ɗo soora ɗum ha lammbu, ha luumo ɗangwaari.

Surbayel ɗo dari be toggowel mako boɗejum e danejum, oɗo jogi gumbayel ndiyam oɗo fauni hore mako be bit oɗo dari ha ɓawo mahol fere ɗo penti penti danejum.

Sarqa. be yankune, bedo sili dum hallumo, ɓidoroɓeo du faunira be majum, fulrobe do faunira be majum hi bedo jodira sare be mai bedu yabuki be mai.

Moggal ƴan siyaasa, ɗo hokka sabbungol, ɓe ɗo ɓamta juuɗe, ɓe ɗo seyi, ɓe ɗo mofti. Woodi himɓe haar ɓaawo, haa nder danki too, ɓe ɗo hebbini haato.

Koromje ɓe ɗo jo’ina haa paalo. Ɗo fawna saare, himɓe ɗo jooɗa siwta dow may, ɓe ɗo siga haa saare hoɓɓe, haa hotel, ɓe ɗo siga haa babal kuuɗe, jarateeɗam ɗo jo''ina haa dow senta tebur, joina kops.

Himɓe do holla al'ada mabbe be fijigo nder ndiyam ɓe ɗo nder kombowal kombowal tataɓo do wadi tutawal nijeria arduɓe do wadi toggi bodeji be chaka ɗo wadi ɓaleji be to ɗo wadi yelo ɓe ɗo fije nder ndiyam ɓe ɗo holla al'ada wuro man.

Derke do ardini nyamdu kala kala e nanta jaram do jodi yado korowal habawo mako wodi mahol takkende be tailes wadi korowal filo bodejum do jodi pitilla do kunni.

Tuutawol lesdi. Ɓe ɗo darjina ɗum, ɓe ɗo teddina ɗum, be ɗo tigga ɗum haa kala 'embassy' lesdi man mari alaka be maɓɓe fu. Ngam ɓiɓɓe wuro jooɗata haa wuro man, to laari yaha wookina ɓe, wookina ɓe bojji je ko doggata.

Signboard: Ɗo tindina, ɗo jangina, ɗo limta ko babal mari, shago sorata, makaranta, babe kuɗe. Ha ɓawo man wodi kekeji napep ɗiɗi ɗo sala, na'i ɗo dura ha tooh ha gene.

Saare, ɗo mari cuuɗi. Ɓe ɗo waala ha nder, ɗo sudda asiri Ɗo mari get ɓokko-ɓokko, mahel dedeiyel, ɗon jamɗe ɗon tabrawal.

Gate ɓedo maɓa sare daɓɓaji nasata ɗo fauna yonde, halluɓe nasatako, ɓeedo maɓɓira makarantaji, babe kuɗe, hotel, h sera man wodi flower ɗo ati be kowawol jamɗe.

Tutawal lesdi, ɓeɗo teddina ɗum, ɓeɗo hokka ɗum daraja. Hamajalisa ɓeɗo tigga ɗum. Motaji ardiɓe ɗo waɗa ɗum. Ɓeɗo tigga ɗi ha makaranta, ɓeɗo tigga ɗi ha embasi. Ɓiɓɓe lesdi joɗa 'ta ha ton pat to lari tutawal maɓɓe ni ɓe andi je lesdi maɓɓe on.

Covel ɓe ɗo ɓoftira leddi be maajum ,ɓe ɗo doonya lammbatu ,boola ,gese, njareendi .Ɓe ɗo siga haa saare ,ngam amfani hannde be janngo.

Fulawa kare paune, ɓe ɗo tigga ɗum ha sare, ɗo fauna sare, hosa gite, fewna sare, be waɗi intaluk ha nder sare man, pinti muhol sare man danejum.

Jawleru dammugaldo maidu mabbiti, wodi kompamaron didi hayasi, wodi darkejo ɗo dari be kare toggol boɗeejum, wodi lekki hayonde man gene do rufi rufi, sudu maidumj jelope.

Kare Kuɗe: Ɓeɗo huudira be majum ha ngese, yenale, babal mahi, nden nden ɓeɗo siga ɗum ha sare, ɓeɗo vuwira lawol be majum, ɓeɗo naftira be majum ha ɗate.

Dan siyasa wiyete ɗo gawuna o meɗino darugo ɗabbutugo korwal gomna kano, o wurti dabbutugo kuriya himɓɓe ummator ɗo homna mo habawo mako bo wodi danka mangani den den nda mota ɓalewa ha kombi mako o waɗi kare danejum.

Paɗe. Ɓe ɗo faɗa paɗ, e yaɓata giƴe, e yaɓata lofu, ɓe ɗo faunira, ɓe ɗo yada babe kuɗe, makaranta, ɓe ɗo wancira be mai, yaha lamar, ya julurde.

Deftere. Pukara'en, mallu'en, waɗooɓe bincike be marɓe haaje, pat ɗo naftira be deftere. Ɓe ɗo shiga deftere ha sudu jangirde nyootu... viyetende laibrari.

Oral bi ɗo itta ɗotti yin'a. Ɗo beɗɗa yin'a njamu ɗo urna hunɗugo. Bedo soradɗum ha shago on. Bebal be sorrata kosmetics.

Tais ɗo wu'itina sare, to ɓe taki diga les ha dow sare ɗo voɗa sosai, ɓeɗo takka tais ha ofises, ɓeɗo takka tiles ha makaranta, gam heba fewna.

Karas, ɓe ɗo nyaama keccum banni, ɓe ɗo tayta waɗa haa nyamndu, ɗo wo’itina gite. Ɓe ɗo soora haa luumo heɓa ceede, ɓe ɗo sorra haa laambu heɓa ceede, ɗo mari ampaani soosayi haa ɓanndu.

Jaɓɓe ɓiɗo har nira nagari ɓiɗo waɗa jus yara, ɓiɗo waɗira lekki, ndaɗum ɗo taton milari hadow palate danejum, bei milari benca ha seramai toɗo.

Machin Karigo: Ɗo huɓina goɗɗo haje ha nder wakkati, ɓofta kare tedduɗi be kare teddaka fu, ɗo yarana goɗɗo ha mota ya hata, ɗo yawa bo wola vonna wakkati.

Sare gidansama on de timminaka be injiniyeen dido be dari hayeso sare man wolwa ,mido lara interloxs hato do jeri be laibira do adadum.

Koromje ɓeɗo joɗa domai siuta, voiiti na pallo voiti na hotels ɓeɗo siga haba babal kude, senta tebul ɓeɗo siga jaram nyaman nde.

Nyamdu. Ɓe ɗo nyaama ɗo itta weelo, ɗo woitina ɓandu, ɗo waltina ɓandu. Ɓe rotti ndi haa pilet pilastik, be cokali fok ɗo joɗi haa sera ngam nafturki.

Sakirabe ɗiɗo be hosi hoto ɓawo lamar goto wadi gare danejum goto bo ɗo wadi gare ndiyam dule.

Chenj ova jei yite. To yite warti ɓe yara dou, to nge hosi ɓe yaran janareto bo ɓe wartira les. Roba mai boɗejum on, hunde jungo nangugo mai bo ɗum bulu.

Ɓe fauni saare woonde, ɓe penti, ɓe wo’itini windoji be gilasis, ɓe wo’itini saare mai warti saare zamanu, mara daraja, ɓe joɗa, ɓe naftira haa saare, ɓe ɗo naftira be saare ngam ɓe joɗa, ɓe wala der mai, ɓe suita der mai.

Sare ɗo mari cuɗi neɗɗo ɗo wala ha nder, wodi leggal litai ha yasi e sure kuano, taprawal ɗo maɓɓi, e ɓiɗɗo gorgo, e gertrugal ɗo dura.

Fulawar, ɗo wo'itina sare, hotel, makaranta. Ɓeɗo siga ha ndar ofice ngam vo’tina babe.

Flower ɗo wo’itina gite ɗo fauna sare. Ɓeɗo siga ɗum ha office, ɓeɗo siga ɗum ha makaranta, ha hotel... heɓa babal mara armashi, mara kima, mara daraja. to waɗi flower ni ayiyan babal mai vodan sosai.

Dereken ɗiɗi pamaro ɗo fiya bol, ɓe ɗo waɗi limse jargina. Woodi dereke'en haa ɓaawo maɓɓe, ɓe ɗo haa toni, ɓe ɗo diwa, ɓe ɗo jala ,ɓe ɗo fija, filimbol may mbulmbula ɗon leɗɗe gaadinaji haa ɓaawo mahi to.

Deftere, fukara'en ɗo naftira mallu'en ɗo naftira, waɗooɓe bincike ɗon naftira ɗo siga suudu wi'eteende laibiraari. Mo mari haaje fu pat yaha hoosa naftira. Ɓe ɗo siga haa ofis ngam maruki haaje.

Korowal ɗo wo’itina sudu, ɓeɗo joɗa dow mai siuta dow majum, ɓeɗo jo'ina ha makaranta, ha babal kuɗe ngam ustuki chomri.

Toggol Roube ɓe do faunira be mai, be do surira be mai, ɓe do yahapatulei, lamar, makarantaji ɓe do heba ɗum ha luumo, chaago teela en.

Tabrawal ɗon maɓɓira suka fare, kanderu, sare, jauleji, cuɗi, aji, pat dalila ta goɗɗo hosa nasta hosa ko woni nder mai naje mako.

Flower: beɗo tigga ɗum ha sare ngam wo’itina sare, fauna sare mara armashi. Ɓe waɗum ha hotel vo'itina hotel, wadda costumers. Ɓeɗo tigga ɗum ha makaranta, ha yasi makaranta, bei ha nder makaranta pat ngam makaranta mara armashi ɓikkon nana belɗum ɗo usta nawugo gite.

Wol pepa ɓeɗo taka ha paalo, ɓeɗo waɗa ɗum ha hotel, ɓe ɗo takka ha restorant, ɓeɗo takka ha skuls, ɓeɗo takka hamahi be ko luti be majum, tyls on les fulo man hado mai piopi ɗo ewa windo hato ni gotel be dammuɗe ɗiɗi ɗo maɓɓi.

Dollere, ɓe ɗo yara, ɓedda kuzari, bedda iyam ha ɓandu ɓe waɗi ɗum ha nder sosa be nanta cokali gam halan nyamuki.

Mbai: Ɓeɗo nyama keccum banin, ɓeɗo nyama dafinga, ɓeɗo waɗira gurga be mai, ɓeɗo waɗira garin kwaki be mai, ɓeɗo sawinga ha leda ɓiɗɗo debbo ɗo waɗira talla be mai luɓe luɓe.

Nderke en ɗiɗi ɗo maha. Ɓeɗo rufa siminti, ɗon rokji mahol mai bulok. Haa ɓaawo mai wodi bulokji, e ci'e, leɗɗe, e babe.

P.O.P, do fewna Suudu fauna, wo’itina be do waɗa ɗum ha hootel ha sare ha babal kudee pewol nangatako do husta gulɗum.

Ɓoye! Ɓe ɗo yara ɓoye, ɓe ɗo mura. Ɗo nafa haa ɓandu, ɓeddan njamu. Ɗo joɗi dow tebur on, nden-nden guda tati, jog manga be petel.

Zane map: Do holla labi ndiyam, ledde, tappaje, dula, wakkati jangol. Bedo jangina 6ukkon ha makaranta, bedo siga dum ha office ngam hala nafturki.

Alluha talla wi'eteki sainbot. Ɗo jangina, ɗo tindina, ɗo famtina, ɗo holla ɗume on shaago sorata, ko kompani, makaranta ɗume on mari, lekki; kemis ɗume on ɓe ɗume ɓe sorata.

Tutawal nijeria ha awoni pat ha duniyaru tonnine a lari tutawal ɗo a'andi NI tutawal nijeria on, tow a ewi embasi nijeria ko hales ɗe yasi to a laran tutawal ɗo tow ɗoholla ɗum lesɗe nijeria on mariɗum.

Babal siwtaare e nanta nyaamuki. Koromje ɗo jeeri, wodi senta tebul, woodi haɓe sorata njaram. Ɓe ɗo jooɗa ton, ɓe ɗo yewta be sobiraaɓe, woodi lekki manga fulaawa, e pitilla ɗo kunni.

Sinapcot ɗum suudu on, jey babal hoosugo hooto, laarugo hootoji, vidiyooji, sobiraaɓe be himɓe, latta a anndi ko doggata.

Koromje do vo'itina paalo, ɗo vo`itina saare matuuka, vo'utunngo pat, mara armashi, mara daraja, be siga ɗum haa hootels, ɓe siga ɗum haa makaranta sukuls haa ɓaawo may woodi eesi, yiite ɗo haski paalo may, ɗon fuloo may tayels on.

Derkeejo ɗon ƴaɓɓita laawol, hakkilo maako ɗon ɓaawo, oɗon jogi leda haa junngo woore, junngo woore boh ɗon jogi woya, ɗon waɗi kambas sarla Ndiyam Jargina, nden riga maako ɓoh kala feere feere.

Toggol riga juuɗɗum. Ɓeɗo faunira ɓe majum, yaha ɓuki, ya makaranta, ya kuɗe. Ha ɓawo maku ɓo waɗi ɓana kaɓot ni be kofi.

Jaarida ɗo janngina, ɗo famtina, ɗo hokka habaru, ɗo holla hotooji. Ndenden ɓe ɗo siga ɗum haa cuuɗi janngirde annditeeɗum laybulari. Mo yiɗi anndugo ko lesdi wontiri pat, hoosa jannga siga.

Alluha talla, andiraama be sainbod. Ɗo tindina himɓe, ɗo jangina himɓe, ɗo holla himɓe laawol. Nden bo ɓe ɗo siga ɗum haa ofis, ha makaranta, ha asibiti ngam himɓe anda haa yahata.

Derke’en ɗiɗo haa babal fijirde, goto bo ɗi ɓamti kosol mangal haa dow, goto ɗo jogi ɗum sappa, goto bo ɗo rongini haa sera, wodi derke’en haa ɓawo boggiɗo darniɗo ɗo be daddari.

Mallumjo bee pukaraaɓe maako yannde mawilidi, ɓe do dada, mallumjo ɗo waɗa nasiiha, pukaraaɓe boo ɗo heɗita ɓe ɗo hebbini bee tawaga maɓɓe.

Ged ɗo wo’itina sare, ɗo pauna yonde, ɗo hada dabbaji nastugo, ɗo haɗa haluɓe salugo, ɓeɗo maɓɓira hari kaleji makarantaji, julurde.

Derkejo ɗo fiya bol ha filin bol nga hebbini be bulbula kam, amma ɓawo mako wodi goɗɗo fere bo ɓeɗo fijirani sankita iyam jartina iyam dogga diwa.

Korowal, ɓe ɗo jooɗa dow may, ɓe ɗo waala dow may, ɓe ɗo siwta do may, ɗo wo’itina suudu. Ɓe ɗo siga ɗum haa hotelji, haa babal kuuɗe, ngam heɓa hoɓɓe jooɗa dow may.

Get, ɗo fauna sare, ɗo vo'itina yonde, ɗo Ata dabbaji, halluɓe, den den ɓeɗo maɓɓa makaranta be majom, hotal.

Yeri be Sarqa: Je paune on. Ɓiɗɗo debbo ɗo waɗa yeri, puldebbo ɗo waɗa yeri, ɗo waɗa sarga ngam faunira be majum, yaha buki be majum.

Babal siutare enanta sorugo nyamdu ɓeɗo siuta hatotton joɗa ton waɗa mitin ha totton yeuta jala ɓeɗo fauni babe mai be fulaawa ɓeɗo waɗi intalox ɓeɗo waɗi pitillaji.

Leggal jorngal yewi nga ɗo naftira be ma huɓɓira hite surname cufi dollan diyam ha ɓawo mai wodi leɗɗe leɗɗe hebbini bana nder lambuni.

Fulawa ɗo vo' ina ofis. Ɓeɗo waɗa ɗum ha sare, ɗo usta nawugo gite, ɗo vo'ina makaranta. Ɓe ɗo waɗa ɗum ha hotels, hotels konandi bei majum. Fulawa mai ni ɗo tari bei fens jamɗe.

Ayaba ɓe ɗon nyama, ɓeɗo waɗira jus, ɗo ɓeda jamu, ɗon nyawda ndan dakam ɗo ɓedda kuzari ha ɓandu.

Kusel ɓeɗo nyama wulangel sa'inga, ɓeɗo hokka patuji keccum ɓeɗo hokka ɓosaji, ɗo vo’itina bandu ɗo ɓedda e'am ɗo waɗa kuzari.

Pugara on tati ɗo hauti hore vinda lara koɓe jangini ɓe ɗiɗo ɗo wadi limse kala gotel, goto ɗo waɗi limse baleju ɓeɗo joɗi dow benci haɓawo maɓɓe wodi tabrawal.

"Pade ɓeɗo faɗa ɗe nange wulata goɗɗo yaɓata lofu yaɓata kusa boro ɓeɗo waɗa tarkache ha nder cheɗe.

Jarida do jangina, do famtina, do hoka habaru, do fernda, bedo shigadum hasudu jangirde viyatende labrari mo mari haje pad yahan hosa janga annda ko lezdi wontiri siga.

Pop voitna sudu ɗo usta gullɗum, ɓeɗo wata hoti ji ɓeɗo wata babe kude, nden ndenbo fanka ɗo usta gullɗum chufi collaje, lamtarki ɓo ɗo kunni.

Derke’en fidebol mofti be ho’i hoto, neyo ɗo rongini luttuɓe ɗo dari ɓeɗo wakkindiri be toggi bulu ha ɓawo maɓɓe wodi himɓe ɗo dari dari.

Dollere kusel edo nyama be do sora hababal nyamdu , do wo’itina bandu waltina du besda njamu besda sembe.

Moggal roɓe yan siyasa. Ɓe ɗari ha les ɗanki. Ɓe ɗo rena jagorɗo maɓɓe. Ɓeɗo seyi. Woɗi ɗerkejo ɗo ɗari sinilgininl nyie. Woɗi roɓe ɗo heɓɓini ɗari waɗi himarji. Ɓe ɗo rena ɓe senɗa ɓe robaji roɓaji.

Tutawal. Ɗo mari daraja, ɓe ɗo teddina ɗum, ɓe ɗo tigga haa bankije, ɓe ɗo tigga haa babe kuuɗe, ɓe ɗo tigga haa makaranta ngam maroki daraja mai.

Gas cuka ɗo mari pott guda nai ɓeɗo defira be majum ɓeɗo dollira ndiyam gullal be majum be ɗo sa’a kusel be mai denen haa gefe majum jungo on do jogi ɗum.

Surbyel oɗo wati toggyel juɗɗum, oɗo fauni, oɗo zani lalle, oɗo waɗi jawe, oɗo waɗi agogo hala gaje, ha ɓawo mako wodi fulaawa oɗo jogi sutul.

Ngomnajo adamawa o ɗo jala, o ɗo huwa kuɗe sosai ha adamawa state, o ɗo yoɓa scholarship, o ɗo votina labi, o ɗo voitina makarantaji.

Deftere Al kur'ana, ɓe ɗo jangira be mai haa ci'e ɓe ɗo jangira be mai haa makaranta, ha islamiya nden-nden mallu'en ɗo jangira tafsirna himɓe fassara majum, ɗo yecca ko Allah wi. Nden-nden ɗo joɗi haa dou sallaya. Sallaya mai bo green.

Piopi ɗo fauna sare, ɗo fewna sudu, ɗo usta holo yende. Jaman pila vo'itina sudu ɓe ɗo penti ɗum danejum. Tailis ɗo fewna sudu, ɗo feuna sudu ɗo haskita ndu.

faturu: Do jooda hasaare, 6ukkon do fijira, do nanga doobi, pallaade, do fija be himbe bo sossai.

Sare gidan sama, Ɓeɗo naftira be man waɗira hotel wakkati go ɗum makaranta, wakkati go ɗum shagoji ɗo hosagite ɗo mari amfani sosai.

Chaka pattule ummatore ɗo dilla, woodi ɓiɗɗo debbo ɗo waɗi yinifom asibiti, woodi goɗɗo ɗo waɗi finere natugo nange nda dammugal nastugo pattule feere, nda kekenapep nda ɓoggi hiite e lawol.

Ƴan siyasa wato Kwankoso be ɓii sudu mum ɓe ɗiɗo, ɓeɗo seyi ɓe dari ɓe hoyi hoto, ɓe waɗi kifineje bodeji goto wod daroɗe gite, ɓeɗo waɗi gailo togge daneji.

Fulawa e woitina sare e wo’itina gite ɓurɗo tigga dum ha hotelji bedo tigga dum makaranta bedo fauna asibiti be majum heɓa mara gite mara armashi haskita.

Bisi miwadira hako, miwaɗaa dambu, de zare lakki ɗo ɓedda yiyam ɗo ɓedda kuzari ɗo usta tension.

Filin bol babal fijirle duggudu e nanta diwe diwe, playas ɗo dara ha ton ɓe toggi kala gotel, soks on ko moi be je mako, kosh maɓɓe bo ɗo waɗi riga boɗejum e salla blu.

Leppol ngengal ɗo famtina, ɗo jangina, ɗo andina, ɗo ƴecca ko hunde mai mari, ɓe ɗo haɓɓa ɗum ha asbiti ha duwube jangirde.

Pii'opi ɗo fawna suudu, fewna suudu, usta hoolo ndiyam. Pitilla ɗo haska pii'opi man, ɗo ɓedda vo''utungo, ɓe ɗo takki tayis haa fulo.

Flawa ɓe ɗo faunira sare be mai, Hotelji, Makayantaji ɓe ɗo awa ha labi pauna labi, ɓe ɗo awa ha Asibitiji ngam hala nyauɓe ɗum ɗo nyauda gite.

Lekki, to ɓanduma ɗou wuli aɗabɓitande, to ananata belɗum aɗabɓitande, to a es aɗon wali aɗabɓitande, ɓeɗo hokka ha sibiti. Ɓeɗo sorra ha Kemis ɓe ho'i hooto lekki mai ha dou kapetwa nyawa nyawani.

Flawa ɗo nyaunda gite, ɗo wo’iti na saare, ɗo fauna yonde, ɓeɗo tiggaɗi ha makaranta, ɓeɗo tiggaɗi ha babe kude, ɓeɗo siga ɗi ha ofice.

Babal nyaamuki be siwtaare ,ɗo yiida be sobiraɓe haa ton. Ɓe ɗo jooɗa a totton ,waɗa mitin, yara ,nyama ɓe kunni pitilla, bo takki tayis a fulo may. Ɓe ɗo fawni babal may be fulaawa.

Cha wa dauji fankaji kolupti bmai b naftara b mai soda ya wada hadamugal wada fiksin dammugal wada fiksin gete naftara be fanca wada fiksin fanka gam bokahendu midon lara boggi baleji b boggi nepar je hautar dayite don pipe je watta pipin ammahol parmi lari arde shago mai.

Tutawal ɗo mari daraja ɓe ɗo teddina ɗum ɓeɗo tigga ha irinsu leddi duniyaru, ɓeɗo tiggaɗi ha majallisan ɗinkin duniya . Ɓeɗo tigga ɗum hababe kuɗe ha makaranta ha islamiya.

Derkejo ɗon nder ndiyam, oɗo fija oɗo waɗi daroɗe ɓalejum, ifinere danejum, oɗo jogi hunde fere boɗejum ni, oɗo lara kemera.

Limse fulbe, mauɓe ɗo wata, ɓikkon ɗo wata; ɓe ɗo wata dum ha makarantaji pramari, makarantaji yeso skandari. Pat ɓe ɗo wata ɗum ngam ɓe holla armashi fulbe ha duniyaru.

Deftere pukara'en ɗo janga be majum mallu en ɗo janga waɗoɓe bincike ɗo janga, ɓeɗo siga dum ha sudu jangirde we'atedum liberary kala mo mari haje wadugo bincike pat wara lara lora siga.

Tutawal ɗo mari daraja ɗo holla kala moggal fu yanayi maɓɓe moggal kungiya rewɓe ɗo mari tutawal ƴan siyasa ɗo mari tutawal lezdi ɗomari tutawal fiyoɓe bol ɗo mari tutawal ɓeɗo tigga hababe kuɗe ɓe ɗo tigga ha makaranta.

Leso ɓe ɗo waɗa ɗum be katako, ɓe joɗira, ɓe walira, ɗo fauna suudu, o haskita suudu, ɓe siga ɗum ha hotel fauna hotel ɓeɗo siga ha saare hoɓɓe ngam walki hoɓɓe.

Deftere, pukaraaɓe ɗo naftira, mallume`n ɗo naftira, waɗooɓe bincike ɗo naftira. Ɓe ɗo siga nde haa suudu janngirde wi`eteende laybraari, marɗo haaje pat yaa hoosa naftira lora lorna.

Defteji je dina ɓeɗo joina ɗum ha nder julurɗe, malumjo ɗo jangira be man jangina fukarabe mun yaccabe ɓe amfani majum, yacca ɓe fasara man, nafan goɗɗo duniya bei lahira.

Kombooje ɗo adda himɓe, ɗo adda kare, ɓe ɗo nanngira liɗɗi. Ɓe ɗo waɗa jahaale, haa yeeso man woodi dereke'en, ɗo mofti haa nder ndiyam. Woodi aynihi jirgin ruwa may bo.

Gidan-sama ɗo mari shagoji duɗɗe ɗo takki a luha tallaji. Mashin ɗiɗo ɗo dari goto ɗo va’i dou mashin sala dou lawol...